Cal enini atye ka neno cal lanywagi ma kipito ki rek lanywagini eni ineno rekne bor ma pe gik bedo calo poto madit.

i cali eni ni atye ka neno jami gedo mapadipadi gedo me namba acel obedo gedo pa cilam aryone ma atye ka nenone obedo bar me tuko odilo ki dong ot ma kigedo kun kikubo akuba i wi wadi.

I cal enini atye ka neno makar ma kipikogi i kicaa, makaar mukene kiumo wigio ki kema makaar mukene tye i kingi kun kicelo makaar mukene tye i kicaa ma tino ki bongi ma ki moyo bene tye ka nen.